Zan fara magana akan abun da ake kira cpr wato kadofelminari susteshon wanda ake nufi da turanci kenan wanda ake nufi da jinyar jiki waton jiki da koyo shi wannan cpr muna yi ne lokacin da mutum ya faɗi kuma ya kasa yin numfashi, sabida shi cpr zai kuma taimake mutum wajen numfashi kafin neman agajin likitoci. Koyan wannan yana da mahimmanci kuma bai da wuya kuma za ka sa a riƙa abun da ake nufi da drs, abc wato doctos abc abun da ake nufi da shi dr abc shi ne na farko ita ce, d wanda ya tsaya da danja wato hatsari kenan ka kula da inda kake da kyau wajen da mara lafiyan ya samu rashin lafiya sai kula da kyau ba abun da zai cutar da kai sai idan kai ma duk aikin da za ka ma wani wanda ya faɗi wani rashi lafiya. Ya kamata ka duba wajan inda yake in akwai abun da zai cutar da kai sai ka ɗauke shi a wajan kafin ka fara duba shi, na biyu shi ne resfons ka tabbatar cewa yana amshi in ka yi Magana, ya na amshi ko in ce kana lafiya in ya amsa lafiya sai in ce wato akwai hankalinsa yana tare da kai sai ka tabbatar da haka in ka tabbatar wato ya amsa sai ka je na biyu. Na ukun kenan wato shi ne, s wato, shout in ka ji bai amsa ba sai ka kira mutanen da ke kusa da kai ka kira su, su zo su kawo maka agaji sai a na away kenan wato shi wannan away ɗin yana maganan in da mutum yake numfashi wato hancinsa da ka san yana numfashi sai ka ɗaga shi sama. Na biyu in aka ɗaga shi sama sai aje nagaba wato breathing wato numfashi kenan sai ka duba ka ji kuma ka saurara ko yana numfashi, in yana numfashi kamar sai ka saurare shi kaman sakan goma kenan in babu alaman numfashi kafun sai ka yi masa watan abun da ake kira cpr, ka tabbatar motan asibitin tana hanya ko kuma ka sa a sifika ka kira su kuma kana tambayansu yanda ake yin cpr, suna koya maka yanda ake yin shi, shi wannan cpr ɗin wato jinyan jikin jini da hayo, sai na circulation kenan sai na gaba circulation shi ne c, circulation si, c circulation yana nufin tafiyar jinin jiki a jikinsa da zuciyansa in yawo jini kenan a jiki kasa hannunka akan ƙirjinsa in za ka yi in ka sa hannunka, na farko sai akasa, na biyun akai wajen ƙirjinsa inda ka san cewa zai iya danna zuciyarsa in ka sa shi sai kai ta danna shi kaman yanda ake nuna maka a hotan za kai ta danna shi za kaita danna shi har sai ka ga numfashin sa ya dawo, in ka ga ka gaji sai wani ya zo ya taimaka maka ya sa hannun hagun shi akan dama, to abun da ake nufi da cpr kenan, ma’asallam.

Vaccine yana da muhimmanci wajan lafiyar mutane. Um wajen cuta wanda ake kira cutan kumburi ko cutan yanka, wato wanda ake nufi da turanci shine infection. Shi wannan vaccine yana taimako, yana taimakawa jikin wajen faɗa da cuta a cikin jikin mu, yana da abun da ake kira molecule da cell. Shi wannan molecule da cell yana da ƙarfin da zai kubutar da mutum da cuta. Amman shi kuma shi shi molocule da cell ɗin in kana ana maka vaccine, in ana bada vaccine, shi ne zai sa shi ma yai ƙarfi da zai iya faɗa da wannan cututtukan da suke shigo cikin jikin mutane, most expecially wanda ake kira da infection ko kunburin jiki. Akwai kuma shi, akwai kuma wanda ake shi vaccine, akwai wanda ake nufi da da upergojins shi ana amfanin shi ana amfani da shine kafin da zai maganin da cutar da za ta shigo jiki shi jikin mutum. Akwai vaccine daban daban, akwai in basussuna daban daban daya kamata mutum ko ɗan Adam ya sha sabida faɗa da irin waɗannan cututtuka, akwai wanda ake kira subnal vaccine tana taimakon kamar shi wannan subnal vaccine ɗin yana amfani da shi kamar ana ma tsofaffu wanda su karfinsu ya ja da ba su da ƙarfin da za su wani irin aikin mai mai kyau haka, kuma ko jikin su dai jikin su dai ya ɗan mutu. To su ana ba su irin waɗannan vaccine ɗin ne sabida ya taimaka musu wajen irin faɗa cututtuka da suke shigo jikin ɗan Adam. Sabida zai iya faɗa da cutuka da zeyi da yake shigo jikin ɗan Adam. So shiyasa da ake ake ake ba da ake bada kamar shawara cewa shi shan shi shan wannan bassinsuka ɗin yana da muhimmanci sosai. Sai a ga kamar mu nan a arewa ana cewa a daina shan vaccine a daina me kaza kaza, a’a in ka sha vaccine yana da muhimmanci, akwai faɗuɗɗuka faɗa da yake yi sosai a jikin mutum. Yana da faɗa sabida haka zan tsaya a nan masha Allah.

akwai zubar da miyau, jini, kasha, fitsari. Alamomin cutar ibola, ciwon kai, zazzaɓi, gajiyawa, amai, rashin son cin abinci, zawo, ciwon jiki. amma ya zama ya zamu kuɓutar da kan mu da cutar ibola? Wanke hannu da ruwa da sabulu da kyau, zuwa asibiti domin gwaji, kar ka taɓa mutum masu ibola, kusantan wa'inda suka mutu domin ciwon ibola shima yana cikin alamomi yanda za ka samu da ibola, zuwa kasuwa shima haka zaka iya haduwa da cutar ibola ta zuwa kasuwa, kuma da yawo a cikin gari shima za ka iya samun ibola. So ana fahimtar da kan al'umma a kan maganan ibola su daina kaman lokacin da akwai ibola ana faɗakar da kan al'umman mutane irin yanda za su kuɓuta da cututtuka ta ibola da kuma in sun samu ya ya kamata su yi kuma in da ya kamata su je.

Na gaba yana magana akan wai irin wacca gurare ne aka samo wannan cuta ta ebola? Gaskiya akwai gurare daban-daban da aka samu wannan cuta ta ebola, na farko dai akwai wanda ake kira da Republic of Congo wata ƙasa da ake kira haka, akwai kuma Guinea wata ƙasa da ake kira Ginea it ama an samu wannan cutar. Akwai Liberia, akwai Bilsiriyalo, akwai kuma Sudan duka dai ba guraran arewa ba ne. Guraran yammacin wannan akwai kuma South Sudan, kuma akwai irin su Gabon shi ma an samu wananan cutan ta ebola da kuma Democratic Republic of Congo shima haka, an samu da ita kuma kanta Republic of Congo itama an samu irin cututtuka shi ne wanda aka samu cututtukan nan da yawa daga wajen su su sun fi, an fi samun cutan daga wajan ba wai ba su san ba a samu ba. Amma in da aka fi samu inda suka fi yawa su ne irin waɗannan ƙasashen da na ambata su ko na kira sunayensu. Ma’assalam

Magana na gaba, ana tambaya ne wai a kan yaya, ‘yan uwa mata masu ciki, yara ƙananu, irin masu shekaru biyar sama da kuma likitoci ko kuma masu aiki a ƃanagarel lafiya. Ta yaya, za su iya kamuwa da wannan cuta wanda ake kira da suna ebola. Na farko dai, mata masu ciki, kowa ya san cewa mata masu ciki suna da gajiyawa suna da sha’ani irin na zuwa asibiti domin gwaje-gwaje, domin ba da tsan; lafi; lafiyan jikinsu. To, ta wannan hanyan za su iya kamuwa da wannan cuta in ba su kulawa. Kuma, ta wajen haihuwa ma za su iya kamuwa da wannan cutan. Wata kila, in suna da cutan ba su sani ba, za su iya ba ɗiyassu wanda za su haifa wannan cuta ta ta ebola. Yara ƙanana kuma, an san su da wasa, yara kaman a ce irin masu shekaru biyar zuwa sama, an san su da mugun wasa, suna da mu’amala cikin ‘yan uwansu yara. To, ta irin wannan, in iyaye ba su kula ba, za su iya kamuwa da wannan cuta. Sai dai, ita cutar za ta iya kamuwa ne, da ka kamu, yaron ma, cutan ma ta fi nunawa a jikin yara. Za ka ga yara, da ka ga sun fara lau-lau, ko suna “complaining” ciwon kai, ko suna cewa eh; ba sa jin daɗi, zazzaƃin jiki, kaza kaza, a je a duba su, wata ƙila, suna da cuta wannan ta ebola. Se kuma, masu aiki a ƃanagren lafiya, ana magana da irin su “doctors”, irin su likitoci da ‘yan uwansu masu tema; temaka musu a wajen aiki. Za su iya kamuwa da wannan cuta in ba su kula ba, saboda su ɗin, su ne masu wanda ake kawo ma marasa lafiya, domin su duba su, su gwada su, su ba su lafiya. To, ta hanya in ba su kula da haka ba, za su iya kamuwa da wannan cutar, ma’assalam.

Ana hakane ana tambaya gameda hanyoyi da ake bada allurori zaka da dama mutun zai zo yace maka to banda lafiya innaso ayimun allura. Kuma allura maganan gaskiya allura ba kowa bane ya kamata yarinƙa bada allura. Akwai wa ‘yan’ da suka koyi bada allura akwai likitoci akwai masu aiki a ɓangaren lafiya daya kamatasu sukeda ainihi hujja ta bada itta wannan allura. Na farko wanda yake bada allurar yakamata yayi la’akari cewa inda yakeso ya bada alluran jijiya, jijiya ta fito kuma yayi sai akan inda zai bada allura? In yayi saiti akan jijiyan da za’a bada allura to sai ya bada allura. Kuma ya duba da kyau anya shi alluran da yaka bayarwa maganin allura kenan inba haka ba to yakamata ayi bincike da kyau. kuma maganan gaskiya dai sazaran ansami matsaloli zaka mutun shi wanda yaka bada alluran dagacan aga cewa itta alluran tasa wurin kumburi saboda baiyi alluran yanda ya kamata ba, ko yayi kumburi ko kuma yama wajen gaɓoɓi ya daina aiki shiyasa itta allura abuce mai mahimmanci abuce daya kamata ayi la’akari da itta da kyau. Dummai bada allura yakamata yasn cewa akwai da dama hanyoyi daya kamata ya bada kuma yayi la’akari da cewa e ɗin shi kwararrene a fannin bada wannan allura so haka abun yake.

A nagaba ana tambaya ne wai mene ka’ida ko kuma mene ne abunda zai kasance an bada an lura da inda bai kamata ba, kuma tayaya za a iya kiyayewa. Na farko nayi magana a wancan a tax nawa da nayi, akwai da dama illan yin allura da bai kamata ba. Na farko in ka bada allura inda bai kamata ba ko kuma akan abunda bai kamata ba zaka ga wajen, yana tashuwa wajen zaita kumburi, zaita kumburi, zaita kumburi. Na biyu kuma akwai rashin jin daɗi, zaka ga inda ka zauna in amma allura ko a inda bai kamata ba wajen zama, yana maka ciwo zafi haka zaita yi maka, zakaji ana cewa wai wannan hannunsu akwai zafi wannan hannunsu akwai zafi. Duka wannan illa ce ta yanda baka iya allura ba, in ka iya allura baka iya allura yanda ya kamata ba yanda yake kenan. Kuma akwai da dama fitan jini, za a to wurin da ka bada allura yana ta fito da jini, yana ta fito da jini, jinin yaƙi tsayawa. Kaga wannan ma yana cikin illa yin allura inda bai kamata ba. Sai kuma inda kai alluran jikin mutum, da kai alluran, waccan zai iya samun matsala inda kai alluran ba ka yi a inda ya kamata ba yanda abun zai rinƙa wucewa, alluran zai wuce ya tadda jini kanshi a inda bai kamata ba. Za ka ga wajen ya fara samun matsaloli, motsaloli, matsaloli daban daban. Shiyasa ake jankan al’umma cewa a kiyaye cewa in ɗiyarka ko kai ba ka da lafiya ka sami wanda suke ƙwararru a fannin ka kai masu su yi maka aiki ko kuma su baka magunguna su baka allurori. Da dama wanda in sha Allahu ba za a sami matsala ba kuma zaka warke. Masha Allah.

A na gaba ana tambaya ne akan wai a, mene ne fa’idar motsa jiki? Fai’idan motsin jiki haka kana wasu, wasu wanda ada da turanci ana kiransa( exercise) mene ne fa’idansa? Kuma ance yana da fa’idoji da yawa. Na farko ita motsin jiki yana ƙara lafiyan, lafiyan mutum, in kana yawan motsa jikinka hannaye, gaɓoɓinka duk kana motsasu za ka ga cewa jikinma ba zai ƙarfi ba, rashin tashowa, zakawa, za su zata cewa wannan na musu ciwo, wannan na musu ciwo duka rashin motsa jiki ne. Yana da kyau mutum in, da dama cewa girma ya fara zuwa maka, ka kai irin su shekara talatin sama haka ya kamata ace kullum kana motsin jiki. In katashi da safe, ka motsa jikinka, kafin kaje ka kwanta ka motsa jikinka. Motsa jiki ma ba kullum, ba dole sai kayi yanda ake, ko tafiya kake yi sama da sama, sama da sama kana zuwa sama kaje ka tsaya, kaje can waje ka tsaya shima yana cikin motsin jiki haka. Kuma gaskiya likitoci suna bada shawara cewa a motsin jiki yana da a yana da fa’ida, yana da fa’ida sosai, kuma suna kiran mutane su yi la’akari da haka. Sabida, mata, irin mata masu juna biyu da tsofafu dukansu ana so suna yin motsin jiki, sabida yana, akwai, akwai fa’idodi da yawa da yake yi a jiki. Sabida haka ana jawo kan al’umma ana jawo kan mutane nam ayi da kyau a san cewa yana da kyau a fatan, aita motsin jiki. Shi ne fa’idodi saboda motsan jiki yana hana cututuka haka.

Tambaya ta gaba, tana, tana tambaya ne wai mene ne bambancin um tsakanin motsin jiki na dama? Akwai motsin wanda ake kira da turanci cadio, cadiostrain, akwai kuma wanda ake kira flexibility. Ita wannan cadiostrain training ana maganan matsin jiki wanda ake yi irin gudu haka, ana gudu, in kana gudu shi ne wanda ake kira, yana cikin wanda ake nufi da kuma wanka, irin su masu zuwa iyo a ruwa, da damansu su,e su wannan ita ake shi ne ake kira da su, ake kira da cadiostrain training. um to kuma shi wannan wanda ake nufi da shi flexibilityi kenen, ita flexibility training ita wannan irin motsin jiki ne da ake yi ta wajen tafiya, ɗaukan abu, ɗaga ɗaga abun akeyi yin motsin jiki sama, da damansu dai. So bamcebamce nan dabam- daban, akwai irin motsin jiki dabam -dabam daya kamata akeyi, akeyi da sassafe a dan ka tashi, akan wanda zaka rinƙa gudu, gudu haka, uhumm shima yana cikin, yana cikin a fani, yana cikin fanin motsin jiki, kuma yana da dama, yana taikawa jini, yana taimawa jiki yana sa jini yawo da kyau a jiki, za ka ga jininka ba zai daskare ba, kuma jininka kullum yana cikin, yana kai sako zuwa zuciya, yana kai sako zuwa sama. So yana da kyau ana faɗakar da akan, kan al’umma kuma yana da kyau ana shawara cewa mutane su la’akani, mutane su san cewa ita wannan motsin jiki tana da amfani matuƙa, a lafiyar ɗan Adam.

A task ta gaba za mu yi magana ne akan irin abincin da ake ci yake hana ƙiba shi ne za a munmagana kuma za mu fadakar da al'umma a kan me ya kamata ɗan Adam ya ci Na rage ƙiba. Na farko idan kana so ka rage ƙiba ko idan ba ka so ka yi ƙiba, ana fadakar da al'umma akan yawan shan ruwa in kana jin yunwa kana yawan shan ruwa yana rage ƙiba ko yana sa ka yi ƙiba. Akwai kuma na biyu shi ne cin abinci masu wanda turanci ana ce abincin protains, idan ka ci abincin nan irin su cin nama kwai da kifi a kayan itatuwa haka duka suna ƙiba. Sai kuma na gaba, ana cewa mutane su rage cin irn abincin da zai sa su kiba irinsu gyada ko shinkafa haka cin su da yawa haka abin shinkafa tuwo da dukkan abun da kasan yana carbohydrate ne, za ka rage cinsa. Da izinin Allah idan ka rage cinsa za ka ga kana rage kiba. Shi Kuma Wanda aka ce wai me yake yi yake daga ƙarfi jiki masu energy kenan ƙarfin jiki, ana ba da shawara akan cin abinciccika irinsu abincin ciyawa kamar su ganye kamar su alaiyahu su tumari da sauransu. Yana da ƙyau sosai kuma zai rage ƙiba kuma zai ƙara ƙarfi jiki.

Na gaba ana tambaya ne ya ake planning ko ake sanin lokutan da y kamata mutun ya kwanta ya yi bacci, da kuma lokutan da ya kamata mutum ya tashi daga bacci. Yana da ƙyau a rayuwar mutane su gane cewa ita bacci tana da ita ma kanta tana ƙara lafiya a jikin ɗan Adam. Ya kamata kasan lokuta da ya kamata ka kwanta ka huta ka yi bacci, bayan ka gama ayyukan da kake yi irin ayyukan na rayuwa ko na aiki ko na gida ko na aikin gida ya kamata mutum ya kwana sai ya huta. Kwanciya ka huta kuma kamata kasan lokacin da ya kamata ka kwanta ka huta da lokacin da ya kamata mutum ya tashi, dukka wannan yana cikin ƙara fasaha da kuma ƙara lafiyar ɗan Adam. Bayana haka tashi ma ya kasance yan cikin tsarukan idan na ce zan kwanta ƙarfe ɗaya ina da tsarin za sa alarm a waya, insha Allah zuwa lokacin zan tashi, ba wai ka yi ta bacci. Idan ka fara bacci daga karfe shida ka yi bacci sai karfe shida kafin ka tashi. A haƙiƙanin gaskiya ana jawo hankalin jama'a cewa bayan bacci tana ƙara lafiya za a ce mutum yana duba lokuta da ya kamata yake tashi bacci. Tsururruka a rayuwan mutane yana da muhimmanci mutum duk wanda ba i da tsari na rayuwarsa za ka ga cewa kullum yan cikin gigicewa koma yana cikin tattacewa.

Wato tambaya ta gaba tana tambaya ne wai mece ce alamomi gajiyawa kuma yaya mutum ya kamata ya san cewa in ya ga alamomin nan to akwai gajiya a jikinsa. Na farko dai zan yi magana ne a kan me ake nufi da gajiyawa? Gajiyawa kowa yasan ɗan Adam in ya yi aiki ko mutum in ya yi aiki ko ya yi aiki mao yawan gaske ko ya yi tafiya mai yawan gaske ko ya yi abun da ya kamata yasan ya gaji, za ka ga cewa akwai alamar gajiya a jikinsa in ka yi aiki ka gaji da ƙyau. Akwai alamomin da ya kamata ka gane wannan gajiya ya kamata na sam waje na huta ko na sama waje na ɗan yi bacci na minti biyu ko uku kamar haka. Ita dai gajiya dai, na farko in ka gaji za ka ga akwai ciwon kai za ka fara yin ciwon kai yana cikin alamomin gajiya. Na biyu akwai ciwon gaɓoɓi, gaɓoɓinka duk za ka ga akwai gajiya suna maka ciwo haka. Na biyu akwai abun da ake kira dizziness da ake kira da turanci, za ka rika jin kamar kana jin bacci ga shi na kana jin bacci amma ka kasa yin baccin. Shi ma yana cikin alamomin gajiya. Sai kuma ka ji kamar kana ji yunwa haka ka kasa abincin, yana cikin alamar gajiyawa. Na gaba kuma akwai wato rasin samun natsuwa, za ka cewa abun da kake yi ma ka kasa samun natsuwa kuma ka kasa yin abubuwan da duk wani mutum ya gane, zai gane gaskiya akwai gajiyawa a jikina kuma ya kamata na je na nema mataki na wannan gajiyawa.

Wato tambaya ta gaba tana tambaya ne, za ka iya lissafa ko kuma kasan na'urorin da ya kamata a yi amfani da su domin ta taimaka wajen dubiya da gajiya ta muke ta magana a aki. Maganar gaskiya dai akwai na'urorin da ake kira apps. Wanda idan ka kaji ko kana cikin gajiya ka yi amfani da shi bacin ka yi la'akari da shan magani ko kuma ka yi bacci ka tashi dukka kana cikin gajiya akwai irinsu na'urorin da ya kamata aka yi amfani da su don gajiyawa irin na motsa jiki haka. Na farko zan kira su ne da turanci saboda ba mu san su da Hausa ba. Akwai wanda ake kira da Heavy space yana cikin na'urorin da ake amfani da shi. Akwai kuma na gaba na inside timer, in za ka sa lokaci ne, kana motsa jiki haka kana yin tafiya haka sai ka sa lokaci, in lokutan ya yi za ka cewa za ka yi. Akwai kuma wanda ake cewa Weaking Up, ita wannan Weaking Up za ta sa ka tashi ne daga bacci ko za ta saka dukka dai suna cikin na'urorin da ake amfani da su wajen gajiyawa idan ka gaji. Akwai kuma na gaba wanda ake kira da Breed da turanci kenan, dukka da turanci ake kiransu za ka iya typing su a Play store naka domin ka ka downloading waɗannan apps ɗin da za ka yi amfani da su. Akwai wanda ake Sernydator shi ma yana ciki na'urorin da ake amfani da shi domin mu'amala lokacin da mutum ya gaji ko yana cikin gajiyawa.

tohm emm tambaya ta gaba ana wai ana tambaya ne akan wato magana da mukayi a wancan times daya gabata wato wai vaccination wato vaccination shine allurar da akeyi ta rigakafi haka kuma ake bama yara ƙanana daga yara suke shekaru biyar suke shekaru dai ƙananan yara dai daga suna ƙanana zuwa shekaru biyar haka sune ake bama magunguna vaccination haka to wai ta yaya take taimakan mutane ko mutum ko kuma al’umma al’umman garuruka haka to gaskiya maganan vaccination ko maganan allurar da ake yin a rigakafi yana da matuƙar muhimmanci sabida yana korar da cututtuka kuma yana maganin cututtuka da mutum ɗan adam bai sani ba wato in dai yaran ka dai suna ƙanana ka basu wannan maganin ta rigakafi in ka basu to zaka ga cewa zai zama walaalla cututtukan da ake samu irin su cututtukan sikila da infection da cututtuka dai wanda ake samu na kuturcewa da sauran su kamar haka dai idan aka bada da izinin allah zaka ga cewa ita wannan magunan maganin vaccination da aka basu zatayi faɗa da wannan cututtuka kuma zata hana cututtukan shiga jiki so tana da matukar muhimmanci kuma ana faɗakar da kan al’umma cewa su bada kulawa wajen haka su tabbatar cewa ‘ya’yansu sun karɓi wannan magungunan na rigakafi an basu allurar rigakafi da kuma makamancin sa shiyasa zaka gani gwamnati ta bada magunguna ana yawo garuruka ana bada magunguna ta rigakafi da ta sauran su

Magana ta farko da wanda ta gaba ta wai ana tambaya ne akan irin cututtuka, wace Irin cututtuka ita wannan magani ko allura ta riga kafi take faɗa da su, wato irin su cututtukan da aka sani na infection da sauransu ita wannan take faɗa da su. Akwai su da dama magunguna wanda muke kiransu da sunansu da cutar daji, akwai cutar daji akwai cutar faɗiwa, akwai cutar balagancewa, akwai cutar tilas in ka taka kusa ko ka taka wani abu irin wannan cututtuka da take shiga a ɗan Adam. Akwai kuma ta polio kenan wanda ita ma duka wannan magunguna ta riga-kafi ko allurori ta riga-kafi suna faɗa a kai kuma take taimakawa wajen faɗawa a kai .da dama dai ana kira kan al'umma a kai ita wannan magungunan ana yin shi kawai don ana so a yi shi. A'a ana yin shi ne saboda tana taka matuƙar rawa mai ƙyau a wajen ɓangaren lafiyar mutum, akwai ɓangaren lafiyar ɗan Adam da daman su, ana ba yara ƙanana ne zuwa she kara biyar haka lokacin ake ba da wannan allurar za ka da dama mutanen mu na Hausawa ko kuma mutanen Arewa za su ce a'a ba sa yarda a ba da magungunan ba sa yarda in an ba da wannan allurar ko magunguna saboda shi ba a san aikinsa ba. Maganar gaskiya tana aiki ne da yawa jiki, kuma yana da ƙyau daga cikiirin waɗannan abubuwa sifar waɗanda suke ɓangaren lafiya su xo su ba yaransu irin wannan allurori da irin wannan magungunan.